Jiŋli gbuni ka niriba za di varanda ni jiŋli maa bara yili zala jiŋli maa nyaanga jiŋli maa tiŋa loori nim ata n zaya zaɣa sabila ka niriba bɛ di sunsuuni niriba maa pam pili la zipila.

Niriba n kuriya bɛ pam yela niɛn'piɛla ka pili zipilila di puuni malila voya ka sheba be voya maa puuni sheba bela bɛ zuɣusaa n gba kuriya.

duu puuni ka bin kpulli yili dikpuni teebuli ʒɛla duu maa ni jiŋlaa mini ŋmana ni kapu ka di biɛni fulaawa nim biɛla fulaaawa pot ni ʒɛya ka kuɣu shɛli gba ʒɛ teebuli maa gbuni

Niraba n wɔri waa. Paɣa ŋun be tooni maa sola chinchini pielli ka dabba ban be sunsuni maa za bɛ nyokoba. ka bi so chinchina. Sheba ʒɛla tiŋa n nyeri dala. Dikpuni be bi nyaanŋa ka tivari yirina di puuni.

Alapilee loŋni ka niriba be niriba maa gbibila taba ka so woligi o ko zaya ban be tooni maa sheba gbibila jaangbehi ka bɛ pam pili zipila bɛ pam zaŋla nyɛ'pobrisi pobi ka sheba nyaɣila baaji nima.

Niraba n bɛ ko bieɣi ni n poɣintra. Bɛ sheba gbubika kuushin nima ma shebi gbubi niema bɛ nuuni. So gbubila kuɣu bɛ nyaaŋa ka so gbubi tahibila ka gbambila be dini ka so gbubi doɣu ka bɛ piri muɣirinima. Yihi ni ya bela be nyaanŋa.

Bipuɣin' bila n-za n-tabi loori ka bipuɣin' Bili so dabi loori maa dunoli gbuni shɛba yela neen' sabila n-za ŋun za n-tabi loori maa gbuni ka bipuɣin' bili so mi ye liiga waɣinli zaɣ' ʒee ka pɔbi ne' pɔbirigu ka wuɣi o nuzaa bɔɣu zuɣusaa shɛba ʒila o nyaaga ka tihi lim o nyaaga.

Kɔ daɣiri n dɔya ka paɣa ni doo bɛ din ni ka paɣa maa sola chinchini chamsi nim dɔla kɔm maa ni ni taabo nima ka shɛba bɛ kɔm maa duli kpukpali tihi gba bɛla bi nyaanga polo ni yiya shɛba mi ku kuri la di duli.